Antu eshe tinoda kubonga maningi nezviri kuizwa nehurumende kuti kuzvikora antu eshe ari kufunda kuzvikora haasi kufunda mabhuku basi asi arikufundiswawo zviro zvimweni zvakafanana nemishando yenyara zvinozo betsera kuti akure eiziya mishando yakafanana nekugwananidza simbi nekugadzirawo zviro zvimweni zvinozodetsera muhupenyu.